muronna laalo manchi beettira sagalimmate kaa'litannori no?muronna laalote woyite manchi beettira horo hiitti uyitanno?

Bohaaranni mereerisha yaa Mayyaate bohaaranni mereerisha sidaamu afii sidaamu dagara mayi horo afirino? Bohaaranni mereerish sidaam dagara wogatenna balichoomu giddo afamanoniso dafamanno?

Muronna laalo yaa mayaate muronna laao mayinni bada dandiinanni muronna laalote mereeronssa noo badooshshi maati

Giwirinnaho yaa mayyaate giwirinnaho yaaa gobbate lophora mayi horo afirino? Giwirinnu gobbankera lowiidi anga lophote akata afirino.

Odoo, odoo yaa mannaho odoo hiitto beeha dandiineemmo ,odoo hiittoni afira dandiineemmo

Agatto yaa mayyaate? mannu goore agannotenso, mannu yanna saayiisirara horoonsirannote? agatto manchi beettira abbitanno gawajjo maati?

Sagale yaa mayate, sagale manchi beettira uyittano horo maati, sagale kalaqamu baalu saga'lanonso manchi beetti callu sagale heeranote.

Babbaxxino dani uduunnicho yineemmori maatinna maati? Babbaxxino dani uduunnichi mayiinni loosamanno?